Soola panԑl la a yԑ pԑ pԑ. ka dͻbͻ bata zeŋ, ka bata meŋ are. Ka vͻgele ba zupili-dõͻre ka yiri be a ba niŋe sogͻ ka ba pileŋkyԑnse zeԑ. Ka daŋkyini meŋ leԑ saa a ba puoriŋ a waa dõͻre lԑ.

Bibilii bata la be baa poɔ a gogo, ka kaŋ su kparsɔglaa, kaa sonsɔlesoba su kpardoɔre, Ka ba bayi taa bootipeɛle, ka kaŋ meŋ taa booti buluu ka ba ɔnna kõɔ.

Tɛɛnsebɔl ŋmeɛo zie la, ka noba are are, su kparepeɛle, kaa teŋɛ e buluu, toɔne peɛle peɛle, kaa noba mine zeŋ zeŋ, a su giriiŋ, ka teere be a lambori sɛŋ a mele mele taa, a are.

Lͻzeԑ ane lͻpelaa la ŋmԑ taa sokoͻraa zu. Ka a lͻzeԑ nyaboori sãã ka a lͻpelaa lombori sãã. Ka yiri araa lͻͻzeԑ puoriŋ. Ka lͻͻre be a sokoͻraa poͻ ka noba meŋ zͻͻŋ moto a be a sokoͻraa poͻ.

Masumo ba naŋ maŋ de tona ne toma zie la. Ka dɔbɔ bayi be. Ka kaŋa zeŋ teŋɛ hɔgele zupili pelaa kyɛ su a tontomboma ka kaŋ meŋ dendeŋe kyɛ su a tontomboma a nyɔge a mansini taa kyɛ ka zie zaa e nyalaŋnyalaŋ ne a masumo.

Dͻͻ la su kpare kyõͻnͻ kyõͻnͻ a seԑ wagyԑ a leŋ zutaraa a zeŋ dakogi zu, kyeenԑ boma a kͻrͻ ennԑ perԑte naŋ dͻgele orͻba pelaa zu kyԑ ka orͻba dakye puli meŋ be a o lomboriŋ kaa kãã nea a kolee meŋ a biŋ a lԑ.

Nasaalaa bibilii bapõĩ la be die poɔ, ka dɛre a biŋ biŋaa, ka ba bayi a su kparetevaare, ka kaŋ are, a dɛle a dɛre, kyɛ ka ba kyɛlee na zaa zeŋ zeŋ a dɛre zu, ka bɔtɔpeɛle meŋ biŋ a ba niŋesogɔŋ, a lɛ.

Tontonnemɔ bata la su tontoŋkaayaa, kparzeere, zupilpeɛle, ka bayi nyɔge kurbɔle. Ka kaŋ ar a kurbɔle puor poɔ a tonton zieŋ. K'a ziiri penti doɔr doɔr, k'a zie kaŋ meŋ sãã peɛlpeɛl.

Koŋkͻ poͻ la tanne kpakyaga poͻ, ka mͻnii ane gbeŋime. Ka a gbeŋini kaŋ a dommaraa a naabo zu, ka a mine be a o seԑŋ a donͻ ka kaŋ meŋ kyaaraa. Ka a mͻnii a be a gbeŋini onaŋ naŋ kyaaraa puoriŋ.

Dɔɔkpoŋ kaŋ la dɔɔ toree toree tonɔ tomɔ, ka bie are, a o puoriŋ a seɛ toraza, kyɛ ba su kparoŋ, ka oraba, kaa bie kaŋ gbi dumo, ka kaŋ meŋ zeŋ teŋɛ, ka kaŋ meŋ go, kyɛ ka noba bata araa ba puoriŋ.